Faan yilimi ka baanjira ʒɛya ka bolfu niɛ ka boksi titali ʒɛya ka fulaawaasi tam dizuɣu ka bin piɛla piɛla gba tam dizuɣu pahi

Paɣaba n bɛ kohamma shee ka niɛma tamtam bi shab tooni so yɛla liiga boɣa bihi ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka so yɛ liiga ʒiɛ ka di mali boɣa waɣala

Doo yela liiga bɔɣu waɣila zaɣ'piɛlli n-ʒi chaya zuɣu ka teebuli za tooni ka binyɛhiri pa di zuɣu ka anfooninima yiliya ka paɣa ʒiya ka zaŋ baaji tam o gbalipina zuɣu ka zaŋ o kpunkpanjua sa teebuli maa zuɣu.

Salo n kuli daa zaya ka so pili zipil'sabinli ka so pili zipil'piɛlli ka so ye liiga dozim ka bɛ sheba mee pili zipil'ʒehi ka sheba ye daliya nima zaɣa sabila ka tihi biɛni ka yili din penti zaɣa piɛlli biɛni.

Niraba ʒila kuɣusi zuɣu ka shab ʒɛ zuɣusaa ka bipuɣunbili wuɣi o nudirigu boɣu zuɣusaa ka zaŋ bini pa o zuɣuni ka zaŋ tani nuɣso bob o maŋa ka namba piɛla sabi pa dizuɣu ka bidib bili gbubi yɛ duɣurigu